Ɖevi woame ene aɖewo. Wodo go yie ɖe teƒe aɖe. Be xɔ aɖe le megbe nawò. Ɖevi sue tɔ do awu aŋutiɖiɖi ɖe dzime. Tsitsia tɔ gbemu le afɔ me.

Tɔdziŋu vovovowo le tɔ to, ɖɔ le hee, ɖɔ le dz0ɛ, ɖɔ le gbemu, xɔ gãa ɖe ƒo xlãe, tsi gãa ɖe hã le afi ma, amɔ le tɔdziŋuawo me gbogbo ɖe.

Exɔ eve aɖe le tɔsisi gã aɖe to. Enetsiwo le afi ma. Zikpui vovovowo le efi mi. To hã aɖe le afi ma gbemu vovovowo le edzi. Alilikpowo le ayame fũu.

Xɔ nyuie aɖe me. Zikpi vovovowo le afi ma. Kplɔ̃ɔ̃ le. Wotsɔ tsinonu aɖe da ɖe edzi. Nɔnɔmetata hã wotsɔ klã ɖe glia ŋu. Seƒoƒowo le afi ma.

… gã aɖe le teƒe aɖe, ŋu ʋi aɖe hã le afi ma, xɔ le ŋu ʋia tame. Yevu nyɔnu kple yevu ŋutsu hã le fi ma. Woƒe tsi nono le wo gbɔ. Wonɔ anyi le dze ɖom le fi ma.

Nyamekula aɖee le woƒe dɔwɔƒewo. Wòle nyame kum. Wòle awu yibɔ me. Nu dzɛ le kɔme nawò. Nɔnɔme tata tɔ aɖe le wò ɖem. Woƒe dɔwɔnuwo le wògbɔ.

Yevɔ gbogbo aɖe wole mɔ me tsom, ɖewo ƒe akpata, akpete le axa me na wo. Ɖewo ɖɔe kuku, gankui le ŋkudzi na amewo, ɖewo le woƒe mɔƒoka ɖe asi, xɔ gã aɖe hã le woxa

Nyɔnu aɖewo le avi fam. Ɖeviwo hã wole me le avi fam. Asrafo aɖewo kpe ɖe wobe ŋui, ati aɖe ƒo xla wo. Wole zɔzɔm le yiyim. Bag le megbe na wo.

Nuɖuƒe nyui aɖe le afi ma. Ati wotsɔ tu teƒe ma. Zikpui kple kplɔ le afi ma. Havivi kple nu vovovowo le kplɔa nu. Zi e kaɖiwo le dzi edziƒo.

Wokɔ avɔ ʋi aɖe wɔ xɔ. Amewo le eme. Nyɔnu aɖe hã le afi ma le zɔzɔm. Ekɔ ɖevi ɖe asi. Ɖevi ziwo le afi ma le kɔ ɖim. Kɔɖinuwo le afi ma gbogboɖe. Wole zɔzɔm.

Yameŋu le afi ma. Kpovitɔwo le afi ma, woŋu yameŋua da ɖe anyi. Zikpui ene le eme, ame vovovowo tɔ ɖe afi ma le ekpɔm. Wole ŋugble dem le ebe ŋu.

Simetɔ ɖewo le asime. Ɖewo le awu dzra, ɖewo le ametata dzra. Nuƒlela aɖe va tɔ ɖe wogbɔ le enuawo ƒe Asita biam. Nyɔnua kpa vɔ̃dziɔ̃ aɖe ɖe dzime.

Mɔzɔla aɖewo le mɔ zɔm. wole agbawo ɖe ta. Ame tsitsi aɖe hã le eme ɖe asi alito. Kpovitɔ ɖe hã tɔ ɖe wogbɔ bi le gbe biam wo. Maŋgɔti gã aɖe hã le wogbɔ.

Dɔyɔƒe nyuie ɖe le af, teƒ afi aɖe. dɔnɔwo le afi ma. Ɖɔkitawo hã le dɔnɔwo gbɔ kpɔm. Ɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ɖewo mlɔ aa ɛɛɛ woƒe abawo dzi. wole atike na ame ɖewo.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu aɖe le yameɔudzeƒe. Vidzi le asi na nyɔnua. Ŋutsua hã le ɖeviwo ƒe kɔɖinu aɖe ɖe asi. Ame vovovowo le teƒe ma. yYmeŋu vovovowo le afi ma. Ŋutsua do awu yibɔ ɖe dzime.